inzu ifise impome zisize irangi risa n'umuhondo zishasha hasi hasize isima ryiza cane hariho n'idirisha habariho n'amazi yogukaraba uboneka ko ari ahantu ho kwiherera

uruhome rusize irangi byera ucavyeko umwana yicaye ku gatebe batembereza ko abana badafise amagara meza bibonekako iri ishuri ary'abana bafise ubumuka ishuri akaba ari ryiza cyane

uruhome ruriko urubaho abana bandikako ruba ruriko ibyandiko by'abana bakiri bato bbabigaho mu wa mbere amashuri mato mato indka ko igishure ribakirijwe n'amatavari ashaje

ishure ririmwo abanyeshuri barimwaka u mashuri matomato yo mu mwigisha ariko arambika yambaye neza ikanzu bafise n'imishatsi miremire aga ko bariga ibyigwa byabo

Ishure ryiza cane ryubatse neza kurwego ro hejuru use amajeja kagira n'ubuzitiro rw'urugome nkwanditseko vyandiko biranga ivyo shuri ni vyo bahigira ribo naako ari ishure ry'akarorero.

inzu irimwo intebe nziza cane z'abana biga mu mashuri matomato n'uruhome rusa neza rusize irangi risa nagahama n'amadirisha meza cane ishuri ryagayaga abana bigiramo

Uruhome rw'amatafari, ruriko icapa hariko ivyemewe n'ibitemewe ruriko ishure abana bigiramwo ivyo babwirizwa gukora n'ibindi batabwirizwa gukora, indangashure.

Ingwa z'ubwoko butandukanye zifise amabara atandukanye ziteretse ku ntebe ishaje biva ko arizo abanyeshuri n'umwigisha bakoresha mu kwandikako no mukwiga ivyigwa vyo mwishure

Inzu yubatse neza isize irangi, ifise amadirisha asa n'ubururu. Ifise intebe imbere, biboneka ko ari ishure abana bigiramwo. Rikaba ryubatse neza kandi riri ahantu hashashe. Hariho n'utubuyebuye hasi.

Inzu nziza cane ifise amatafari n'imiryango ifise amabati n'ivyuma biyasakaje, ifise imiryango myiza gose isize irangi ryera, ishure abana bigiramwo.

Uruhome rucafyeko abana batandatu bicaye kuntebe zo kw'ishure, barikumwe n'umwigisha ariko arabigisha, kurubaho handitseko icongereza, hakaba hariho igazo impande y'urwo ruhome yameze cane icokibanza bacigiramo

Inzu ifise amadirisha abiri ifise amatafari aturiye ifise ikibuga bashiramo imiduga isize irangi ryiza cane rwose.

ishure ryiza cane rifise amadirisha ariko iyo bimeze neza cane bufise uruhome ruriko urubaho abana bandika ko se isima ryiza cane n'imeza n'intebe abana bigirako

Inzu nziza cane irimwo abanyeshure n'umwigisha bo muri kaminuzi bariko biga ivyigwa bikomeye cane, bafise n'ibikoresho bikomeye cane babambaye n'umwambaro umwigisha kubera yambare n'mwambaro umeza neza umuranga.

Abanyeshure bariko barigira mw'ishure bahagaze babiri, Umwigisha, harimwo Keza, Kagabo n'abandi benshi bariko bariga ivyigwa mw'ishure ryiza cane bisa neza rwose.

Ikibanza bariko barubakamwo inzu bamaze gutangura gushirayo amabuye umushinge hefo hariho ahantu hari ivu ryishi n'abantu b'abahinga bambaye umwambaro ubaranga ahanini.

abasore batatu bicaye bafite ibikoresho by'umuyaga nkuba biboneka kuba ariko barapima umuyagankuba n'ibikoresho bindi afite irohando yabo ikaboneka ko ari abahinga yerekeye umuyagankuba niyerekeye gukora ibikoresho by'umuyagankuba

Abantu batatu bambaye umwambaro umwe bari mu nzu irimwo amadirisha isize irangi ryera bariko barategura ibifungurwa.